Ndumure dzekudhaya dzakakure dzeibhuirwe ngano. Vainase kuchaya chibondokoto veinase kuyaiya zvinenge zveibhuyiwa ngeunenge eibhuya ngano yachona iyoyo. Hino vemazuwa ano avachatozvixondi vatojaire kutoona zvivhiti vhiti.

Ana mai nana baba ngatitsamwirira kuendesa ana edu kuzvikora zvikora zvakabakosha maningi kwete kuti mwana anosvika pakukura asingakoni kunyora bizo rake remene mene mwana anofana kutosvika pamakore mashanu okona kunyora bizo rake.

Vantu vanoona ingatei kuzi fundai kuneswa vanoona ingatei kufunda hakusi kuvaka kubeni kufunda kwakanakira muntu weshe kunotoite kuti muntu akone kuwerenga mabhii nekuziyawo kuti zviro izvi zvinobhuyei.

Kudhaya ko taifunga kuti kuzi endai kuchikora ko kubairi kuneswa kwemene payini kubeni ke vaibatoshuva zvakabanaka kubaziendai kuchikora ku ndxondo dzedu dzebeuke dzione kuklabanga zvakanaka.

Amunaa woye mukuwo wekunyora mazamanisheni wakaoma hawo. Kunyanya usina necheunoziya hako unobaademba kuti kudai inini ndaiya ndibaari shiri hangu ndibaari kubanze ndeibhururuka hangu. Ngekuti ndxondo dzinenge dzisikachashandi.

Antuwoye munombozviona here kuti ndombi dzemazuva anaya dzobaakasira kukura unotofunga kuti musharukwa wemuntu piyani wozotozwa kuti aah indombi inotoenda kuchikora, vamweni vanoti kwayi hayi zvikafu zvoryiwa mazuva anaya zvinoite kuti vana vakure kure kudai apenoo.

Antu voye imbogumai pano ndimbo mubhuire mashoko. Kudhaya kwangu ini ndaisa dakarire kuenda kuchikora ngekuti taitarika umweni mufuya vakakura maningi. Zvekuti ndaizwa mwoyo vangu kuita mudodori ndoti ndikafiremwo kee, saka ndaito hware munjira.

Zvinezvi unoo konasirirwa mbatso dzakambaaseja dzekufundira. Kudhayako vantu vaitochaya chibondokoto pashi pemimbiti, votofunda apapo. Hapana waimuruka eiti pandakagara pano pasvipa. Asi zvinezvi ah zviro zvambaati hwe.

Antuwoye mwakambozviona ere kuti vana vazvinezvi avachakoni kuchingamidza vantu vakuru dai kufunda kwepadera kwayo zvinezvi, aatochingamidzi vantu vakuru zvaiitwa kudhaya , kudhaya ndumure dzakatokure dzeiziye kuti vantu vakuru vanochingamidzwa.

Zvikora zvoakwa zvineizvi zvakabai jekei vana zvino izvi uno vano tobva kumakanyi votoinda kunogarire kuzvikora zvei konya vohwirire kanyi zveibeurwa vohwirira zve kuchikora ndomafundire ovoita zvineizvi uneizvi unowu.

Zviriyowo zviro zvinoti pane zvikora zvepadera zvinoendwa nendombi majaha vana mai nana baba vanoenda kunodiwa munhu weshe.